Abantwana besikolo bafundiswa ngokugcina langokuphatha amazinyo abo ehlanzekile. Baqede bebuzwe imibuzo bethole imivuzo lapho beqambe kahle.

Kuzobakhona umbuthano omkhulu esigabeni saseTsholotsho okuthiwa kuseDinyane laho odokotela labomongikazi bazabebehlaziywa.

Sibonga singaqedi kungqongqotshi D Dlamini esigabeni sePhelandaba osethe wathi ukugebhela abafundi umgodi olamanzi ahlanzekileyo.

Ngomnyaka ka2022 esigabeni saseGwanda okuthiwa kuseKafusi kwabakhona umkhankaso omkhulu wokukhipha amazinyo lapho abantu abadala ababethola khona ithuba lokuthatha amaBP.

Abezempilakahle basabalale ilizwe lonke behamba behlabela, behlaba abantwana kumbe be vaccinatha abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu kuvikelwa ipolio.

Emtholampilo sokulohlelo olutshatsha olokukhuthaza abesifazana ukubana bagcine abantwababo behlanzekile ngazozonke isikhathi.

Ezisematheni koBulawayo, kutholakala utitshamkhulu Dube wasesikolo saseSiphezini esehlaselwe ngumkhuhlani wekhanda esibhedlela saseNgutsheni koBulawayo.

Udokotela mkhulu wasempilo uxhwayisa izakhamizi ukubana zidlalele khatshana lezidakamizwa uthi ziyaphambanisa ingqondo

Amabhakane angezinye zezindlela zoku....veza or ngithi ukuAdvertiser okubakhona kwezibhedlela zikahulumende kumbe ezempilakahle ezigabeni.

Abezempilakahle yibona abahamba eqophuleni eliphezulu. Bahamba ngelinye izinga kwezokuhlanzeka kulowu umnyaka ka2026.

Kuqakathekile ukubana nxa ulindele ukuyakhitshwa izinyo, kumele uqale uhlolwe iBP ukuze ubonakale ukubana ikuliphi izinga.

Izindawo zokuhlolwa lezokuhlaziya imikhuhlane ehlukahlukeneyo sezisabalele kwelakithi ngendawo ngendawo sokutholakala ukuhlolwa.

Umnumzana Hlatshwayo uhamba phambili kwezokucubungula lezokwe sayensi. Edolobheni lakobulawayo, nguye owakuqala ukuvula amagombi.

Abesifazana abasakhulayo baxwayiswa ngokuqakatheka kokumunyusa abantwana abancane abasanda kuzalwa ngemva kokubana bebanike ukudla bengakafikisi inyanga eziyisithupha.

UJohn Ndlovu wayesebenza eNkulumane clinic, uthe ekuphendukeni kwakhe evela emazweni, ubuye ephathele ikliniki imishina yokuthesta iBP ezinkulungwane.

U MaDube usebenza esibhedlela esikhulu sase Mpilo lapho abasebenzisa imitshina thizeni yokuthwala impahla nxa bezisa lapho eziwatshelwa khona.

Abantwana abanengi bayakuthanda ukuvakatshela udokotela wamazinyo ngoba ufika ebahlalise esitulweni esimuvayo emhambisa phezulu simhambise phansi simhambise phezulu futhi

Ingadlangadla umtshina omkhulu umabutha zonke umtshina wokupheka izinsimbi zasesibhedlela ezincedisa ukulapha izigulane

Ungqongqoshi wezempilakahle ubevakatshele ezibhedlela zaseMatabeleland. Ehamba ekhankasa, njalo ebheka ukuba kudingakala mitshina bani?

Iziguli zase Newton park zixwayise ukubana zingathathi amaphilisi lawa eliwabona lapha ngenxa yokubana sekugcwele amaphilisi mbumbulo.

Omongikazi baxwayisa izigulane zabo ukubana benanzelele njalo belandele izixwayiso nxa bethatha amaphilisi abo benga overdose.

I bandage lokubopha izilonda kumbe lokubopha lapho okuqamuke khona isandla noma unyawo lomuntu kwezempilakahle

Thola i Tonin coughing syrup ukuze ukhone ukulwisana lobhubhano lesikhwehlela lolu esizabhekana lalo njengoba sisiya emakhazeni.

Vakatshela emhlolwampilo ukhone ukuhlolwa igazi ngabomongikazi ngaphansi kwegcikwane leHIV. Kubalulekile ukuhlala uzazi, ukuthi ungaphi.

Utitsha mkhulu waseTsholotsho high school unikeze abantwana amafutha okugcoba okuthiwa ayaqeda amafusi lakanye lawo mafutha ayenza izimanga.

Hamba efamasi kumbe emtholampilo uyethola isiraphu ye dirayi khofu nxa uthwelwe lubhubhano lwesikhwehlela esesiyiso kathesi

Abasakhulayo abalenkankila kumbe abavaleka amakhala bakhuthazwa ukubana besebenzise nangu umuthi oseqopholweni eliphezulu, bathi uyasiza kakhulu.

uNtokozo Ndlovu yintomabazanyana encane ethe yaba lomntwana ingakaqedi isikolo kuthiwa umntwana wakhe uzelwe insuku zingakakwani

UmaDlamini namhlanje nguye isikhulumi sethu esisezingeni eliphezulu elizasitshela nge Child Health Care.

Imisebenzi yezandla eyenziwe ngabantwana asebeqeqeshe ezingeni elikhulu kweze Art and Culture emfundazweni yase Bindura University kwele Zimbabwe.

Abaphethe ngezogatsha zokuphepha lezokuhlanzeka kwabantwana esibhedlela esikhulu sasempilo banikezelelwe ngamathoyi lezingubo zabantwana

Impilo hospital yisibhedlela esitholakala koBulawayo njalo esilabodokotela abezinga eliphezulu kwezokwelapha abantwana abancane.

Ezindabeni zanamhlanje bekuxwayiswa omongikazi ukubana kuqakatheke kanganani ukuzivikela nxa bethinta kumbe belapha izigulane zabo.

Ukubambana kwabazempilokahle amanesi labongi sekulethe ukuthulale nthuthubo ezweni lakithi akusekho kubandlululana okukhona.

Umfundi wokuqala kuleli elakithi owokuqeqetsha ngezinga eliphezulu oze wathola isicwecwe kwezemfundo kwele Amelikha ibizo lakhe ngu nomusa Dube

Utitsha mkhulu Dube uvule amawofisi okusebenzela abasafunda kanye lokuthesitwa kweze"science" esigabeni saseNkayi.

Inyanga kaMbimbitho yinyanga ebaluleke kakhulu kwabesifazana lapho belungaza usuku lwekhensa yamabele umhlaba wonke jikelele.

Kubalulekile ukuthi lowo lalowo ehlale ezazi isimo akuso lapho nxa sesikhuluma ngegcikwane le HIV and Aids kumele wonke umuntu atholakale ehloliwe.

Abafundi bakhuthazwa kakhulu ukubana bejwayele ukwenza imisebenzi yezandla lokhu sikuphathelwa lugatsha lwezempilakahle.

Kubalulekile ukubana abantu besifazana bethole uncedo ekuzivikeleni ekubeni labantwana bengakazimiseli.

UmaNyathi ngumongikazi wesibhedlela saseTsholotsho ufundisa abantwana besikolo ukuhlanzeka lokuzithanda ikakhulukazi ubhekise kumantombazana.

Umongikazi ophethe ngezogatsha zokubelethisa ubonakale efundisa njalo eqeqetsha abesifazana abasakhulayo ukubana kubaluleke kanjani ukuzivikela ecansini.

UDube usevule indawo yokuzivocavoca . Kukuthazwa kakhulu kulabo abathanda ezemidlalo ukubana beze, kukhona yonke imitshina yokuzivocavoca.

Ukuhlanzeka kubalulekile kakhulu, especially kwezempilakahle yayithi. Amagumbi ezempilakahle kumele ahlale ehlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Ukungena nje e UBH esibhedlela esikhulu sako Bulawayo, uhlangabezwa ngabodokotela begaxe izinsimbi zabo ezihlala zisentanyeni njalonje.

Inzumbane isihlahla isihlahlakazana eselapha uqhuqho ubhubhane olokukhwehlela leminye nje imikhuhlakhuhlane esemzimbeni ukuze welapheke kumele ufuthe ngaso.

Impande zalesi isihlahla zibaluleke kakhulu yizo ezilapha izilonda emuntwini noma ngithi imvukuzane emuntwini wonke jikelele.

Ungaxhwathisa amahlamvu esihlala soxakuxaku ube usunatha umsobho waso uyasiza kakhulu kubomama ukuklina isibeletho lokuziklina igazi.

uMandiweni uchazela abasakhulayo abahlaselwe yizilumo ukubana impande zogagu ziyasiqela isilumo ngamalanga amalutshwana

UMathobela ufundisa amathwasa akhe ukuhlanganisa imithi yesintu, elapha imvukuzane. Ubanikeze yonke into okumele, babelayo.

UDumoluhle Hlabangani ngomunye wezisebenzi ezisebenza e garden yase ideni, ukuvuna lokuchaya imithi yesintu.

Ugogo umankiwane yisanuse esazakalayo esithengisa imithu yesintu koshashe ubonakale eyichayile eyi advertiser lakumabona kude.

Umuthi ohloliweyo wokugcobisa olapha amaqhubu atholakala emizimbeni yabantu abadala asebethe ukukhulakhula.

abezogatsha lokuhlolwa lwesikhumba zabantu baxwayisa abantu labo abalezikhumba ezihlala zitshutshuma zicazimula ukubana basebenzise amafutha lawa

UNomaswazi yisangoma esiqavileyo, esitholakala eMatabeleland south. Esiyiso isangoma esikwanise ukulapha imvukuzane, iphele.

Itiye le garlic le lemon liyancedisa kakhulu kwabesifazana abasakhulayo labo abaphethwe yisilumo, kubalulekile ukuthi balinathe njalo nje ekuseni.

Izanuse lezangoma zaseGwanda zithokoze kakhulu lonyaka, zibona izulu ebelikhona. Lelizulu lenze izihlahlakazana abalapha ngazo abantu zibezinengi.

Ungqungqushe Nkiwane, uvakatshele eplazini laseNyamendlovu. Lapho okulinywa khona isikusha , esiyenza amafutha e Forever. Uwathanda ukufa.

UDlamini ukhuthaza abadala ukubana bathole imithi kumbe amaphilisi awathengisayo, aqinisa amadolo ikakhulu kubogogo labokhulu bethu.

Kulabo abalamazinyo asekhuntile, amagums awopha igazi kumbe amazinyo axegayo liyakhuthazwa ukubana lisebenzise I Forever bright Colgate.

Ungasebenzisa okugcotshwayo lokhu amalanga onke ekuseni emini lantambama kuyanceda ekuvikeleni isikhumba sakho ukubana singawomi sihlale sicwebezela.

Bahlali ligqugquzelwa ukubana lisebenzise i-alovera jell nxa lilamaqhubu ebusweni kumbe nxa ufuna ubuso obutshelelayo sebenzisa i-alovera jell.

Zitholele amafutha ayenza ijwabu lakho lihlale licazimula njalo lihlanzekile enkundleni yokuxhumana, uthola uNdlovu ufakile lenamba zakhe.

Esigabeni sase Silalatshane sihlangana lomnumzana Hlabangani onguye ophethe ngezokulima lezokuvuna kwemithi yesintu.

Abasebenza ngokwesintu bakhuthaza izakhamizi ukubana besebenzise amafutha enziwe ngenyosi ukuqeda amafusi lezilonda emzimbeni.

Udlamini yinyanga eseqophelweni oluphezulu esiza abobaba ngabo mvunsankunzi izimbiza uyatholakala njalo kubo masixhumane lakobo makhalekhukhwini.

Umadlamini utshengisa amakhosikazi endawo amafutha awasebenzisayo ayenza inwele zakhe zikhule njalo zihlabuse ziqinie zibe zinde .

Wonke umuntu uyakhuthazwa ukubana anathe itiye lejinja lelemoni malanga wonke ekuseni ukuze ekhone ukuhlambulula igazi loba ijwabu lakhe.

Amafutha enziwe ngesikutsha asetholakala kuzo zonke indawo kanye lasenkundleni zokuxhuamana kanye lasezitolo asegcwele asesabalalisiwe ilizwe lonke

Umnumzana Ndebele uxwayise amathwasa akhe ukubana ngulo lalowo akalimi isihlahla somlingazwe eyadini yakhe ukuze evikele kumbe aqinise umuzi.

Amakha okugcobisa asezingeni eliphezulu, ayenza iskin sakho sibonakale, sikhazimule, ngazo zonke izikhathi.

UDube uthengele unkosikazi wakhe uluhlu lwamakha olusezingeni oluphezulu olwenziwe ngesikusha ukubana anakekele izinwele zakhe kanye labantwa bakhe.

Izanuse leZangoma ezitholakala eGwanda bezihamba zikhankasa zixwayisa abantu ukubana bengathatheli phansi umsebenzi wabo wobusangoma .

uMandlovu uthengisa amakha lezempilakahle lokunenginengi okuka Forever ugqugquzela abantu ukubana kuyasiza kakhulu

Imigqomo lemibangela okumele ilandelwe ngabafundi abafuna ukungenelela ehlelweni lokulapha ngesintu e under i African region yonke

Ekhumbini lokulapha likagogo ohlatshwayo kutholakala yonke imihlobohlobo yesintu elaphayo akakhethi siguli akakhethi muntu

Amakhambi awokugeza izinwele ayenzwe ngesikusha atholakala esesezingeni eliphezulu ukwedlula amanye amakhambi umhlaba wonke jikelele.

Inyanga zigeza abalandeli bazo empompozeni yamanzi nxa zibelapha. Zithi lokhu kulungele ukubana bekhitshwe isinyama lesi abalaso.

Ugogo umadube wayejwayele ukusixhwathisela amaxolo esihlahla somganu lapho ma siphethwe lubhubhano loku khwehlela kumbe loqhuqho

Ngevalentine edlulileyo lapho kulungazwa ezothando uDube wathengela unkosikazi wakhe i-shampoo yokugeza ikhanda eyenzwe ngesikusha.

Nxa ulesikhumba esiwomileyo kumbe esingahlambulukanga kumbe esilamaqhubu qhubu thola infinite iyanceda kakhulu ukulungisa isikhumba .

Abahlali bebegqugquzelwa ukubana bathole i"BEE POLLEN forever" ukuze bekhone ukulapha kumbe ukuzilapha ezindlini zabo umkhuhlane.

Thola amakha ezinwele anukelelayo ahlotshiswe nge lavender ayanukelela njalo enza izinwele zakho zibe zinhle zikhule.

Umathobela uqeqetsha amathwasakazi akhe ukuchola lokugiga kwemithi yesintu ebachazela lokuhlukana kwayo langoko msebenzi wayo.

Inyanga zakulezinsuku seziphucukile sezikwanisa ukufaka amakhamba azo emagabheni hatshi okwakudala ababefaka emaphepheni.

Isihlahla lesi sitholakala ekhunjini lomfula. Amahlamvu aso ayanceda kakhulu uma uphethwe lufuba. Uyakwanisa ukuwachola, uwatshise uwakhume.

Izangoma zanamhlanje zisebenzisa umbhunzu uxhakuxhaku kanye lomnyii ukulapha isihudo lesi okuthiwa yi Diarrhoea

I gumtree iyasiza kakhulu kulabo abahlaselwe luqhuqho kumbe lubhubhano lokukhwehlela ukuze ukwanise ukuyisebenzisa thola amahlamvu ayo uwaxhwathise ube usuyanatha.

UNxumalo ulaya amathwasa akhe ukuba beyedinga isihlahla lesi emfuleni ugwayi. Uthi siqakathekile kakhulu ukubana begabhe ngaso.

Abezogatsha zokuphepha kwesintu bazwakale begqugquzela abahlali ukubana yilowolalowo maka lime amaluba lawa emzini wakhe ukuze bevikeleke.